Umfanekiso lo ukhomba abantwanyana abancani abasadinga uthando lwabomama abahanjiswe ezikolo ezigcina abantwanyana abancani.

Leli libhakane elitshengisa indawo ethile kungaba yisikolo, kungaba yikilinika kungaba ngokunye iyatshengisa abantu ukuba bangalahleki nxa besiya khona.